Siccu mitte gobbara woy mittu qoqqowira ayimmate badooshshe ikkanna, babbaxxeeyo dani sicco anfeemmo yaate. Itophiyaho qoqqowubba uminsa sicco afidheyo yaate. Hattono itophiyunnitino, afiricunnitino, alameetino uminsa sicco afidhino yaate ayiimmansa badooshsheeti.

Maxaaffa babbaxxitino egenno hayyo masalo dhagge hattono mitte gobba masalo borreessine worroonnire borrotenni gamba assine worroonnireeti yaate tenne maxaaffate egenno masalo dhagge ayiimma hattono wole kuri laweyoore afi'nanni